Bimuli nga bili bye i'rangi iwaangamo ni purple ela nga bumuli buno bilala byayikukha bilimo kimirwe kilikho i'rangi iya yellow.

Itsu ilikho kamaduka kataru, kyimilyango kyibili nikyo kyili kyimikule mutwela ba khukwikula ta, ne shifo shene ishi shibonekhana ishili shilikho business ingali ta lwe khubanga ubonakho ni ba bandu bakali baliwo oba bali khukyendakilawo bari bitsa khukula bi bindu ta.

Ango wo mundu nga ango ano warakho lumako ah- ni nyuma wayo wabyalawo kamatoore, tsitsu tsewe tsili tse kamabati kamabesemu indala kamabati katalaka i rangi ne ikyindi ishili injakha.

Basomi babili nga ba'ambile mungono mwabwe bu glass, mu buglass imwo mulimo byesi bareyemo isi bali khukana ukhwi menielesa bamanye aa biramba biryena.

Uwe pikipiki asutile uwashe ela barelekho tsitaala bali khutima khundulo khwe lugudo lili khwosha buuyi lisusi likali alikhubona bulayi ta gila arelekho tsitaala ne khulugud isi ililhutimilakho lwa marram ili lwakolasi ta

Bekhaasi ni besaani nga besaani beboyele kamasukha ni bekhaasi nabo beboyele kamasukha ela be besaani bakwarire tsi'vest ni, bali khumasanyu ,lisanyu lyaba'ambile lukali

Abaandu bali mu town bali khu balala bali khunina tsi taxi babaandu tsi'motokha natso tsilimo tsi taxi tsemile i'line nga be tsitima ambola lwekhuba ni babaandu bakali elah ni mu town mwene mu khundulo khulikho kamadukha tsinzu tsindala tsetsi goorofa.

Imotokha isi babandu nga bali khukyenda barambisa babusheye bakhali ni tsitsawe ta isikhulanga khuri taxi ili murangi iwanga ne bakyironakhakakho khunduro ni irangi iya blue khungakyi khulikho khatanda khasuta bibindu

Uh umundu we namiliye, nga kumukhono kuliwo kwesi kulikhubukula asi ela ne khumurwe khwewe wakwarire ingofila uh bakilanga bari Nike.